Zvakakosha kuti vantu vanxoke nguwo dzinovhara miviri yavo , kuitira kuti vasabatwe ngezviyaiyo zvakasiyana siyana . Tikaramgaeira nguwa iya yebesha mupengo vanhu ,veshe vaigara vakazvivhara kuti vasabatwa nezvirwere.

Zvakakosha kuti mumabuya mese vantu vapote veifundiswa pamusoro pekuchengetedza utano. Kana kuchinge kwaita denda rinenge richipararira muntaraunda dzatigere. Izvi zvinotibatsira kuti tikwanise kuzvidzivirira.

Kana muntu akafa nechirwere chisingazwisisike uye chinotapuriranwa nekukurumidza anotorwa newe utano vakaghoka nguwo dzawo dzinovhara miri yese woenda naye kundomuviga.

Kana paita chirwere chanetsa, vantu veshe vanotarisirwa kuenda kuzvibhedhlera, vohloyiwa, vobaiwa jekiseni kana zvichikodzera kana kupiwa mitombo.

Zvakakosha kuti tipote teigeza maooko edu nguwa dzeshe kuitira kuzvidzivirira kubva kumatenda adai kunetsa mazuano ari kushungurudza vantu munga munharaunda dzatinogara chaimo.

Kana mwana wedu eidziya mwiri, mhai rumbai nemwana kuchibhedhlera ahloiwe nadhogodheya kana peida jokoso opuwa jokoso, kana peida mutombo hambai kumhatso dziya dzinotengesa mutombo.

Vantu vanofanira kuzvingwarira kubva kumatenda akasiyanasiyana anoshungurudza vanhu, ngendaa iyoyo vezveutano vanopota veite madhibano veironzera vantu nzira dzingatorwa kuzvichengetedza kubva kumatendawo.

Kana tazwa kuti mwana mudori dori ari kudziya mwiri, ngatirumbe naye kuchibhedhlera chiri pasinde awane rubatsiro nguwa ichiripo kana zvichida jokoso obaiwa jokoso.

Kana mundu abatwa ngechitenda chinodamburira kubva pamhundu umweni cheyiyenda pane umwe munguva pfupi pfupi vakoti vanotarisirwa kuxoka zvipfeko zvinovhara musoro munhu muromo kuitira kuti vasatapurira chirwere choo.

Zvakakosha kuti vehutano vapote vehamba mumabuya veyibuyira vantu pamusoro pematenda anenge eyishupa mazuwa wona wawo, kuitira kuti vantu vange vaneruzivo, kuitira kungwarira ivona pachawo pamwe chete nemhuri dzavo mumizi mavo mo.

Muntaraunda dzakati wandei, makuwanikwa mvura yepamapombi. Izvi zvakabaakosha yaamho ngekuti zvaderedza, matenda emundani anga adai kunetsa mwetinogaramo, mumabuya.

Pachibhedhlera pedu panemadhokodheya mashanu pamwe chete navakoti vaviri. Vese vanobata basa ravo nemoyo unoda. Mazuwa ose unovaona varipo veyishanda.

Vana vadori dori vanokurudzirwa kuti vapote veienda kohloyiwa ngemadhokodheya kuti vaonekwe kuti varikukura zvakanaka pasina zvibingamupini, kana paine dambudziko vanokwanisa kubaiwa nayithi.

Tinobabonga yambo vezvehutano vari kukurudzira kuti kudetserwa kuzvibhorani munzvimbo dzakasiyana siyana mundaraunda medumo kuitira kuti matenda anokonzerwa nekumwa mvura yakasviba aite mashoma.

Muntu weshe ane kodzero yekurarama, nekudaro zvakakosha kuti vantu veshe vapote veienda kuzvibhedhlera veiongororwa kuitire kuti utano hwavo hugare kwakanaka.

Azvina kunaka kumwa mvura isina kuiswa mushonga nekuti inenge ine utachiwana hunokonzera zvirwere. Mazuva ano tinokurudzirwa kumwa mvura yepapombi yakaongororwa .

Apana muntu asingadi mvura yakachena , mvura yepachibhorani ndiyo inokurudzirwa mazuva ano kuti vantu vamwe pamwechete nekushandisa nekuti haina zvirwere zvakasiyana siyana.

Zvakakosha kuti mundau dzeshe munge mune zvibhedhlera kuitira Kuti vantu vasahamba mimango mikuru kuchanga kuzvibhedhlera vanofanira kunanga pachibhedhlera zviri pedo navo vodetsereka.

Vezveutano vanopota veihamba mumabuya ,veipa vana mitombo yakafanira, kuti vagare vakagwinya mwiiri yavo, pamwe chete nekuuraya makonye angadai ari mumatumbu mwavo.

Vezveutano vanopota veita dhibano dzavo veibhuirana pamusoro penzira dzingaseenzeswe kuitira kupedza matenda pamwechete nematambudziko mune zveutano.

Zvakakosha kuti veutano vapote veihamba mumabuya nemundau dzakasiyana-siyana veironzera vantu gwinyiso pamusoro pekukosha kwekuchengetedza utano. Izvi zvinoita kuti vantu vararame kwenguva refu ngekuti vanenge vaakukoshesa utano hwavo.

Vantu vemumabuya vakanga vanetsa nekunangana uroyi, madhokodheya pavakasvika vakati mvura yekumwa munochera kupi zvikanzi tiri kumwa mvura yemumupfuve vakati ndimwi muri kuzviroya mvura yemumupfuve haimwiwe imwai mvura yepapombi ndapota.

Utano chiro chakakosha. Kana mai veinge veirwara rumbai navo kuchibhehlera vahlowiwe ngemadhokodheya vapiwe mitombo yakafanira kuitira kuti vagwinye vasati vanyanya kurwadziwa.

Madhokoteya nava koti vanoshanda pamwechete veibetsera muntu anenge aine chiyaiyo chanesa. Vanosiya zvimwe zveshe zvavangaita muchibhedhleramo vokomba muntuwo, anechiyaiyo chanetsa.

Zvakakosha kuti vana mai vaende nevana vadori dori kuzvibhedlera kuitira kuti vanohloyiwa pamwechete nekubayiwa jokoso kuitira miviri yavo ikure zvakanaka.

Azvina kunaka kuti vana vatambire mumvura yakasviba, sezvo zvechizokonzera kuti vapindwe nehutachiwana hungazokonzera zviyayiyo zvakasiyana siyana.

Zvakakosha kuti vantu vane zviyaiyo tipote teienda navo kuzvibhehlera kuti vandohloyiwa namadhokodheya veiringirwa kuti chitendacho chiri pai kuitira kuti vahinwe mitombo nguwa iripo.

Zvekumwe mvura yemumufuwe zvaiya zvekare .Mazuvano vanoona ngezveutano varikukurudzira vantu vese mumabuya kuti vamwe mvura dzemumapombi ndosaka muchiona zvibhorani zvirikuboorwa peshe peshe.

Mashangoa ezveutano epashi reshe anoti chibhehlera chega-chega chinofanira kunge chine michina yemazuwa ano inoshandiswa pakuraramisa vantu vane zviyaiyo zvakasiyana-siyana.

Mumwedzi wechikumi wegore rega rega vanthu vanopemberera utano hwendxondo utano hwendxondo chiro chakabaakosha yaamho kana munhu akataika ndxondo zvose vaenda mudondo.

Kana maita hama yenyu irikutaika ndxondo azvina kunaka kuti mumusiye achindogara peshe asi endai naye kundau dzinobatsirwa vantu vanorwara nendxondo.

Sahwira kana une zviri kukunetsa mundxondo mwako wanawo mumwe muntu waunobhuira ngekuti ukagara nazvo zvichakubarira matenda muupenyu hwako wozohlupika.

Kana muntu eirwara ngechirwere chendxondo, potai meiende naye kuzvibhedhlera zvinoona vantu vane zvirwere zvendxondo adetsereke pane kundomusiya akandogara mumhatsomo.

Dai zvibhedhlera zvese zvakanisa kuita micheni yamava ano, kuti kuhloya zviyaiyo kusanesa. Asi zveshe zviitwe zvirinyore vantu vokurumidza kuziva matambudziko avanenge vanavo.

Zvibhedhlera zvinotarisirwa kunge zvine ndau dzakabachena kuti weke. Kuitira kuti matenda atambire kure pamwe chete nekugadzira ndau dzinoyevedza kuwese wanoguma weide rubatsiro.

Zvakakosha kuti zvibhedhlera zvinge zvine mibhedha yakanaka yekuitira kuti varwere vapote veimbozorora pavanenge veiongororwa zviyayiyo pamwechete nekuonekwa namadhokodheya.

Ndau dzemuzvibhehlera dzinotarisirwa kunge dzakahlamburuka. Muine mibhedha yakanaka inokwanisa kushandiswa nevantu vane zviyayo zvakasiyana-siyana.

Muzvibhedhlera zuva nezuva munenge makavaridzwa hutekwerede hwakasiyana-siyana. Hunoshandiswa ngemadhokoteya nanamukoti pakubatsira vantu vanenge vauya nezviyaiyo zvakasiyana-siyana.

Muzvibhehleya munotarisirwa kunge munezvi hlayo zvakakwana pamwechete nemidziyo yakasiyana siyana kuitira kuti varwere pavanouya vanobatsirwa nekukurumidza.

Mazuva ano kwanemicheni yakasiyana siyana inowanikwa muzvibhehlera iyo inokwanisa kushandiswa nemadhokodheya pakuhloya zviyaiyo zvakasiyana siyana zvingadai zveinesa vantu.

Chikwangwari kana chikombidza nzvimbo zvakakosha chose kunyanya nyanya zvinokombidza kunemge kune chibhedhlera kana mbatso dzinoyengesa mutombo kuitira kuti vanenge veitsvaka nzvimbo dzo vasvike zvirinyore.

Utano hwemwana hwakakosha nekudare ngatipote teiende kuchibhehleya teiwana rubatsiro kubva kuvakoto nemadhokodheya kuti vana vakure zvakanaka.

Mhatso yega yega inotarisirwa kunge ine mudziyo wekudzima mwoto unenge wakaiswa pari nyore kutora weishandiswa, Uye vantu varipo panharaunda ponapo vanofanira kunge veikona kushandisa mucheniwo.

Mayizviziya here kuti zvibhedhlera zvirimumakanyi medu mo, vanamukoti vanopota veyitowudza wanhu kuti vamwe magomboti kuitira kuti zvibetserane nemitombo yemazuwano. Hapana asingaziye kuti magomboti akasimba pakubvisa zviyayiyo.

Zvakakosha kuti zvibhedhlera zvinge zvine ndau dzakafaranuka, uye dziine zvihlayo zvekuti vanthu vanouya veida kudetserwa vaone pekugara vakaemera kuhloiwa.

Kana mai vabara mwana chikomborero chikuru mukati memuzi asi ngatisakanganwa kupota teienda kuchibhedhleya kuti mwanao apote eihloyiwa.

Zvakakosha yaamho kuti muzvibhedhleya muiswe zvikwangwari zvinokhombida ndau dzakasiyana siyana kuitira kuti vanhu vane zviyaiyo zvakasiyana siyana veironzerwa ngemadhokodheya kuti endai iyo avazorashiki asi vanonanga chaipo panenge veidiwa kuti vagume.

Zvibhedhlera zvinotarisirwa kuvakirwa pandau dzinosvika movha kuitira kuti varwere vane movha vasvike zvakanaka pasina zvibingamupini zvakanaka. Uyewo nemovha dzepachibhendlera dzinohamba zviri nyore.

Zvakakosha kuti muzvibhedhlera munge muine zvihayo zvakakwana kutira kuti veshe vanouya vawane pekugara pakasunumguka veimirira kuhloyiwa ngemadhogodheya.

Zvibhedhlera zvinotarisirwa kunge zvakabhariwa mazita azvoni pamimba, kuitira kuti vantu vese vanosvikapo nevanopfuura nenzira, vanoziya kuti vasvikapo ,pamuzinda.

Mukoti vati veshe vane chiyaiyo mangwana huyai kuchibhedhlera mutore mitombo yenyu. Mukoti vakamirira kuhina vantu vese vane zviyaiyo mutombo.

Muzvibhedhlera mune mibhedu ine mavhiri inosevenzeswa kutwara vantu vane zviyayiyo zvakasiyana siyana veimba kubva pane imwe ndau veienda pane imweni kuti vahloiwe.

Zvibhedhlera zvinotarisirwa kunge zvine ndau dzakahlamburuka uye faranuka uye matenda pavanouya vaone kugara vakasununguka veimurira kubatsirwa nemadhokodheya.

Manga muchizviziya here kuti gore rino basi zvikora zvepamusoro-soro zvakabudisa vanamukoti vakawanda, avo vachaiswa muzvibhehlera zvakasiyana-siyana.

Madhodha nendombi vanokurudzirwa kupota veifunda panusoro pezveutano kuitira kuchengetedza utano vakure vakagwinya pasina zviyaiyo zvinganyanya kuvatambudza

Imi akiti na, maizviziya ere kuti kune imweni mitombo yaunopiwa kuchibhedhlera, asi usati wapiwa unotanga wapimwa voona kureba kwako. Mitomboyo inozopiwawo zvinoenderana nekureba kwako.

Zvakakosha kuti vakoti vapote veifundisa vantu zvinechekuita neutano kuitira kuti uwandu hwevanhu vanouya kuzvibhedhlera hunoita hushoma nekuti vamwe vanenge votozvingwarira varikumhatso kwavo.

Utano hwenxondo hwakakosha. Zvinodiwa kuti madhodha apote eite dhibano eikurukurirana zvine chekuita nekuchengetedze utano hwenxondo ngekuti ndiro dambudziko rashupa mazuwa ano.

Kana paita murwere ari kudzimbikana zvakanyanya, vakoti vanomuunganira vomudetsera vari pamwechete kuitira kuti azwe zviri nani nemitombo yokumupa inenge iripo.

Madhodha nendombi vanotarisirwa kupota veienda kuzvibhedhlera veindofundiswa pamusoro pekuzvibata nekuchengetedza utano. Kuitira kuti vasabatwe ngemikuhlani yakasiyana-siyana.

Vezveutano vanopota veiitawo misongano yavo veikurukurirana pamusoro penzira dzamazuva ano dzekupedza zviyaiyo zvingadai zveishuoa vantu muntaraunda dzakasiyana siyana.

Zvakabaakosha yaamho kuti , veutano vapote veihamba mumabuya medu veifundisa ngezveutano, kuitiravanhu vazwisise nezvinofanira kuitwa, kana kwaita denda rakadai.

Sabhuku vakaronza gwinyiso zuro vakati amwe matenda anotiwira muno anokonzerwa nekusangwarira utano hwedu, ngatichengetedze nharaunda yedu zvakanaka.

Zvibhedhlera zveshe zvinotarisirwa kunge zvine movha dzakamirira kutakura vantu vane zviyayo kubva kundaraunda dzakasiyana-siyana, veyiuya navo pachibhedhlerapo, kana kuenda navo kuzvibhedhlera zvikuru.

Zvibhedhlera zvinokurudzirwa kunge zvine ndau dzakafarunaka uye dzakahlamburuka kuva ine mipato inofamba movha kuita kuti pasvikike zviri nyore pasina zvidinga mupini.

Vana vadori dori vanotarisirwa kupota veienda kuzvibhedhlera kuitira kuti vahloiwe zviyaiyo zvakasiyana siyana pamwechete nekudonhedzerwa mutombo kuti vakure vaka.

Muzvibhedhlera munowanikwa ndau dzakasiyana siyana zvinoitwa basa nemadhokodheya pakubatsira vantu vanenge vauya nezviyaiyo zveshe pasina mumwe anombogara pashi eitaman kuti obatsirea ndiani.

Zvibhedhlera zvinotarisirwa kunga zvakavakirwa mundau dzinokwanisa kusvikwa nomunhu wese zviri nyore pasina kuhamba mumango wakanyanyisa kureba.

Zvibhedhlera zvinotarisirwe kunga dziri ndau dzasununguka dzisina rusarura rwekuti auya kuzorapwa ndiani, veshe vanofanire kugashirwa zvakaenzana.

Zvibhedhlera pamwe chete nemhatso dzinotengesa mitombo zvinotarisirwa kunge zviri pedyo nepato kuitira kuti vanofamba nemovha vasvikepo zvirinyore pasina zvimhingamupini. Izvi zvakanaka pakuitira kuchengetedza nguwa.

Vakoti vanotarisirwa kuva vari vantu vanoda basa ravo nemoyo wese. Mukoti anoda basa rake nemoyo wose, haagari pasi. Anenge achitenderera achiona varwere.

Ndau dzine zvibhedhlera dzinotarisirwa kunge dzakahlamburuka uye dzakafaranuka kuitira kuti vane matenda vakwane pavanouya kuzotsvaga rubatsiro pavanenge veirwara mwiri dzavo .

Muzvibhedhlera munowanikwa hwutekwerede hwakasiyana siyana hwose hwakarindira kuraramisa vantu vane zviyayiyo zvakasiyana siyana vanenge veiuya zuva nezuva kotsvaka raramo.

Kana mai vaona kuti mwana mudodori haasikunzwa zvakanaka. Vanofanira kurumba naye kuchibhedhlera ohloiwa nadhokodheya, opiwa pmutombo wakafanira kana ringava jokoso.

Muzvibhehlera makushandiswa michini yemazuwano kuhloya zviyaiyo zvakasiyana-siyana zvinoashungurudza vanhu. Unoona madhokodheya vaungana zvino veitsvanga chiyaiyo pamuntu veishandisa michiniyo.

Hutano hwendxondo hunoda kuchengetedzwa hazvina kunaka kuti tipote teigara toga teishushikana mupfungwa. Tisingabhuiri amweni zvinenge zviri mundxondo dzedu zvakakosha kuti tipote teibhirana neamweni.

Zvakakosha kuti tipote tei torwa ngazi kuchi zvibhedhlera kuitira ku ongororwa chi yayiyo chinenge chiri mungazi yedu izvi zvino batsira kuti tikwanise kurapwa.

Zvakakosha kuti tipote teienda kuzvibhedhlera teindopa ngazi redu kuti tizoshandisa kudetsera vantu vanenge vahwirwa netsaona Vanenge veirida.

Zvakabaakosha yaamho kuti madhodha eshe mupote meindoongororwa makodo enyu nemadhokodheya vemakakodo kuti muonekwe kuti mitezo yenyu yakagwinya ere kana yeida kuti mubatsirwe mobatsirwa.

Zvakakosha kutipose patinoenda kuzvibhedhleya tiongorirwe kuti ngazi yedu irikuhamba zvakanaka izvi zvinobatsira kuti tipuwe mitombo nguwa ichiripo pane kunonokera zviyaiyo.

Ndichikura naiti ndaiitya maningina asi ndakazoona kuti naiti yakanaka ngekuti inoita kuti mutombo ukasike kumhanya wepinda mungazi. Kana chiyaiyo cheinesa chinobva chatopera.

Zvakakosha kuti madhoda nendombi tichengetedze utano hwemapapu edu nekuti mapapu ndihwo hupenyu. Kana mapapu edu akakanganisika, zvinogona kuzotitadzisa kuita imwe mishando yataida kuita mukurarama.

Kana ibvi kana gokora reipanda rumbai kuchibhedhlera mundoona dhokodheya wemakodo iye achavheneka ona kuti chiyaiyo chiri kukonzwerwa nei mumwiri menyumwo.

Zvakakosha kuti vezvehutano vapote veihamba mumakanyi, veifundisa vantu zvizere pamusoro pematenda anenge anetsa mazuva ona awawo kuitira kuti vantu vanzwisise.

Zvakakosha kuti dhokodheya wemakodo, apote eihloya mwiri dzedu. Kuitira kuona kuti makodo eshe ari panzvimbo, apana chiri kunesa, nguwa ichiripo. Zvisati zvanyanya kunesa.

Imi arumbwana mi maizviziya ere kuti mumwiri medu umu mune zviro zvinodziirira kuti tisabatwe ngezviyaiyo zvakasiyana siyana asi pane kumwe kurya kwatinotora kunokwanisa kukanganisa zvinhu izvi zvopedzisira zvoti pandukira.

Muzvibhedhlera mune mubhedhu yakanaka yaamho inoota kuti vantu vane zvitenda zvakasiyana siyana vapote veiseyamisa miri yavo kuitira kuzorora pevanenge veidzimbikana.

Mhatso dzinohloerwa zviyayeyo dzinofanirwa kunge dzakachengetedzwa dzisingasvike nevanhu vese vese asi avo basi vaanenge veiita basa ravo rekuhloya.

Ndau dzekuhloiyera zviyayiyo dzinotarisirwa kunge dzakahlamburuka dzine muchini yakafanira ,nevanoshandamo vanotarisirwa kugoka ngubo dzinovhara mwiriyavo yeshe kuti vachengetedzeke kubva kuzviyayiyo.

Mazuva ano zvanyore madzimai anenge achifungidzira kuti azvitakura hachaendi kuzvibhedhlera asi anongotenga mutombo wekuzviongorora kuona kuti ane pamuviri.

Mazuwano kubudikidza nemushini yamazuwano yaako zvavanyore kuti vantu vakwanise kuhloiwa kunyange zviri mumapapu mavo kana muuropi zveitooneka zveida rubatsiro rwakona.

Mazuvaano muzvibhedhlera moonekwa mune muchini yakasiyana siyana yoseenzeswa pakuhloya zviyaiyo zvakasiyana siyana zvingadai zveishurudza vantu.

Muzvibhedhlera makuwanikwa micheni yakasiyana siyana, inosenzeswa ngemadhokodheya pakubata basa ravo pavanenge veyihloya zviyayiyo zvakadai kusiyana siyana.

Ndau dzekuhloyera zviyayiyo dzinotarisirwa kunge dzakahlambuka. Dzine mibhedha yakakwirira inokwanisa kurara murwere achihloyiwa chiyayiyo chake.

Ndau dzinoongororwa zviyayo dzinotarisirwa kunge dzakashamburuka dzine midziyo chaiyo yakafanira pakuhloya zviyaiyo pasina kuita zvekufungidzira.

Ndau dzino shandiswa paku hloya zviyayiyo zvaka siyana siyana dzino tarisirwa kunge dzaka hlamburuka dzine midziyo yaka fanira ino senzeswa paku hloya zviyayiyo.

Zvakakosha kuti ndau dzekuhloyea zviyaiyo muzvibhedhlera dzinge dzakahlamburuka uye dziine midziyo yakafanira yekushandisa pabasa rinenge richiitwa namadhogodheya.

Vakoti vanotora mvura dzemumuviri veihloya zviyaiyo asi vasati vatanga vanopfeka zvipfeko zvekuchengetedza nyara dzavo vopinda pabasa. lzvi vanozviitira kuzvichengetedza kubva kuzvirwere.

Murwendo rwekutsvanga zviyaiyo zvakasiyanasiyana mumwiri mwevanhu madhokodheya anoshandisa mitombo yakasiyanasiyana mukutsvanga zviyaeyo izvi veisanganisa mvura dzinobuda mumwiri nemitombo iyi.

Muchini yamazuvano yobatsira chose pakuhloya zviyayiyo zvakasiyana-siyana zvadai kutambudza vantu mazuvano ukaenda kuzvibhedhlera panguva doko doko unenge wakutopedzerwa namadhokodheya vakutoziva chiyayiyo chako.

Michini yamazuva ano iri kubata basa gurutu yambo mukuhloya zviyayiyo zvadai kutambudza vantu mazuva ano mungava mudundundu kana kuti mudehenya zvese zvinohloiwa zvichibuda pachena.

Mazuwa ano zvareruka kutsvanga zviyayo mumwiri mwemunthu. Kwaane michini yakasiyana-siyana inoshandiswa kuhloya zviyayo kana muntu arwara, achisvika kuchibhedhlera basa ratotanga.

Mazuwa ano muzvibhedhlera maane michini inoshandiswa pakuhloya zviyaiyo zvakasiyana zvadayi kunesa vanhu mumizi mavo.

Vezveutano vanotendwa yaamho ngebasa guru ravari kubata, rekuunza michini inohloya zviyayo zvakasiyana-siyana muzvibhedhlera. Mazuwa ano akuchina zvekuenda kuchibhedhlera chikuru kundohloiwa zviyaiyo.

Imwi arumbwanemwi zvibhedhleya zvemazuwa ano zvasiyana nezvekarekwo mazuwa ano zvibhedhlera munowanikwa mune micheni dzekuhloya zviyayiyo zvakasiyana siyana zvadai kutambudza vanthu mazuwa ano.

Muzvibhedhlera amurarwi, wanamukoti wanopwdxa usiku wese veyihamba, veyiringa varwere kuti vanewupenyu here, veyipahina mitombo yakakodzera.

Ndau dzekuhloyera zviyaiyo muzvibhedhlera dzinotarisirwa kunge dzakashamburuka uye dzakafaranuka dzinotarisirwa kunge dzine midziyo yakasiyana siyana yekushandisa pakuhloya.

Muzvibhedhlera mowanikwa micheni yakasiyana siyana inoshandiswa mukuhloya zviyaiyo vakoti vaneruzivo rwapamusoro rwavanoshandisa pakuhloya zviyaiyo izvi.

Madhogodheya anotarisirwa kuvhara muromo, mhuno nemaziso pavanenge veihloya zviyaiyo zvakasiyana-siyana mumvura dzemumuviri dzinenge dzatorwa. Kana paitika tsaona yekuti dzimwe mvura dzapinda mumadziso vanotarisirwa kusuka maziso avo ngemvura ine mutombo inenge iripo.

Mazuva ano muzvibhedhlera makuwanikwa mishini yakasiyana siyana yekuhloya zviyayiyo, ngatiende kuzvibhedhlera ngatisapedza nguva tiri mumhatso teirwadziwa ngezviyayiyo zvakasiyana siyana.

Hutano hwendxondo hwakakosha yaamho. Zvakakosha kuti vantu vapote veiita dhibano, veibhuirana pamusoro penzira dzingashandiswe pakuchengetedza utano hwendxondo.

Mai vane mwana mudori dori vanotarisirwawo ivona kurya chikafu chinovake mwiri vavo kuitira kuti mukaka wemwana unge kwakawanda.

Vanamai vane vana vadori dori vanotarisirwa kupota veihambira kuzvibhedhlera kuitira kuti vana vahloiwe vaonekwe kuti vari kukura zvakanaka pasina zviyaiyo.

Zvakakosha kuti vezveutano vapote veinyora pashi zvine chekuita nehutano hwavana kuitira kuti vana mai vane vana vadori dori vaende kuzvibhedhlera vabatsirike nguva iripo.

Dzimweni dzenguwa ndinoona sekuti nayiti iri nani pane mapiritsi ekuita zvekumwa ngekuti nayiti inoita kuti mutombo ubve wapinda mukati wototanga kutsvanga pane chiyaiyo, pane maphirizi anopinda mundani.

Zvibhedhlera zvinotarisirwa kunga zviine ndau dzakafaranuka, zviine zvihlayo zvakakodzera. Zvekuti vese varume nevakadzi vanowana pekugara, veimirira kuhloiwa zviyayo zvavo pamwe nekubetserwa.

Muzvibhedhlera mune midziyo yakasiyana-siyana, inoshandiswa navakoti pakuita basa ravo mazuva ose. Rimwe rebasa rinosanganisira, kubetsera varwere vanenge vauya kuzvibhedhlera.

Muzvibhedhlera mune midziyo yakasiyana-siyana, inoseenzeswa nachiremba wemakodo ,kuitira kubatsira vantu wonje anenge echipanda kana kuti vanenge vasina mitezo yakakwana.

Kuchibhedhlera kwane mibhedhu ine mavhiri inosenzeswa kutwara vantu vanenge vane zviyaiyo zvakasimba kubva nawo kundau imweni veienda kundau imweni.

Muzvibhedhlera mazuwa ano makushevendeswa muchini yakasiyana siyana pakuhloya zviyaiyo zvingadai zveishungurudza antu mazuwa ano .

Mazuwaano muzvibhedhlera maane midziyo yakawanda yekuhloya zviyaiyo ngatiende neuwandu hwedu kuzvibhedhlera tindohloyiwa kuitira kuti utano hwedu hunge hwakanaka.

Mazuva ano kubviswa zino kwavanyore zvekuti hautombozwi kana kurwadziva kana uchibviswa zino. Rinobviswa uchisara usina kana dambudziko.

Muzvibhehlera moshandiswa muchini yakasiyana siyana pakuhloya zviyayiyo zvingadai zvetambudza vantu munyama yavo zvakakosha kuti patinenge tisingazwi zvakanaka tiende kuzvibhehlera .

Muzvibhedhlera mune zvihlayo zvakanaka yambo zvakagadzirirwa kuti vantu vanenge veyi hloyiwa zviyaiyo zvakasiyana siyana vanonyatso gara vei hloyiwa.

Muzvibhedhleya mune muchini yakasiyana siyana inoshandiswa namadhokodheya pakuhliya zviyaiyo, zvakakosha kuti tihambire kunohloyiwa zviyaiyo kuti miiri yedu igare yakahlamburuka.

Muzvibhedhlera mune midziyo yakasiyana-siyana inoshandiswa ngemadhogodheya pakuita basa ravo. Ivevo muntu zvake haukwanisi kuziya midziyoyo nezvainoshanda, asi ivo vanozviringanidza zveshe.

Muzvibhedhlera munowanikwa zvidziyo zvakasiyana-siyana, imwe yakaita zvingoro zvinoshandiswa kutakura mitombo kubva panzvimbo imwe, ichiendeswa pane imwe nzvimbo navakoti.

Ndeikura ndaingofunga kuti jokoso rakashata asi hino ndakuona kuti jokoso rakanaka. Ngendaa yekuti rinoita kuti mutombo ukasikire womhanya mungazi wonyaradza kana kupedza chiyaiyo.

Muzvibhedhlera munotarisirwavo kunge mune hutekwerede hwakasiyana-siyana. Hunoshandiswa nemadhokoteya pamwe navakoti mukuita basa ravo pavanenge veihloya zviyaiyo zvakasiyana-siyana.

Basa remadhokodheya nanamukoti rareruka mazuwano sezvo kwaane michina yamazuwano inoshanda basa rekuhloya zviyaiyo zvakasiyana siyana. Zvasiyana nenguwa dzakare.

Madhokodheya emazino vane zvihlayo zvavo zvakarungama yaamho zvavanoshandisa muzvibhedhlera kana vantu vauya kuzohloyewa mazino. Vanokugadzika pasi wakaita zvekurara veinyatsoringira mukanwa mako.

Zvaiya zvekudhaya zvekuti wasvika pachibhedhlera dhokodheya waikuronjera kuti chimboendai munohloyiwa kune imweni ndau, mozouya nezvinenge zvabudayo. Mazuwano, zveshe zvakuitwa pandau imweyo.

Muzvibhedhlera munowanikwa utekwerede hwakasiyana siyana hwekuti kana usingashandimo aungahuzwisisi asi dhokodheya achihubata anohunanganisa achihushandisa zvakafanira .

Imiwoyee zvikoro zvepadera zvine basa yaambho rekufundisa madhokodheya. Zvimwe zviro zvatinoona zviri muzvibhedhlera, kuzvidonongodza nekutsanangura zvazvinoshanda atingazvikwanisi ,zvinotoda ivo vakazvifunda.

Mazuwa ano muzvibhedhera mwakuwanikwe midziyo yakasiyana siyana iyo yoshandiswa kuhloya zviyaiyo zvaksiyana siyana iyo zvadai kunetsa antu mupasi rino. Ngatipote teiende kuzvibhedhera tindohloiwe zviyaiyo zvedu.

Vana vechikora vanozonda havo zvibaro asi zvibaro zvakakosha mukurarama .Ukaenda kuzvibhehlera unoona madhokodheya vepima mutombo yavo veshandisa zvibarozvo saka pamberi nezvibaro.

Muzvibhedhlera mune hutekwerede hwakasiyana siyana hunoshandiswa ngemadhokodheya pamwe nanamukoti zvimwe zvacho zvinotoda ivo pachavo kuti vazive kuti vanozviringanidza sei munhuwo zvake akwanisi kuzvizwisisa.

Zvakakosha kuti muzvibhedhlera munge mune kabati inochengeterwa mapirizi nezvimwe zvinoshandiswa nanamukoti pawanenge wachiita basa rawo kusanganisira mabhuku.

Zvakakosha kupota teiwedzerwa mvura mumwiri kana tichinge tarasikirwa nemvura zvakanyanya, mvura inebasa gurutu yainobata mukati memwiri yedu. Nekudaro yakakosha.

Kana mwana akange eihudha mukaenda naye kuchibhedhlera anopiwe mvura dzinoiswa mumuviri kuitira kudzorera mvura inenge yarasika. Izvi zvakakosha kuti muviri uve wakagara zvakanaka.

Mitombo yamazuwa ano inobasenza yamho pakupedza zvirwere zvingadai zvashungurudza muntu, zvakosha kuti peshe patinozwa mwiri yedu isingaiiti zvakanaka titsvange mitombo.

Akhiti naa mitombo yamazuva ano yakabayakocha yaamho. Pandakarwara ngemundani ndakaenda kuchibhedhlera ndichohoiwa ndidhogodheya paya kwakubharirwa mutombo, kundomwa mutombovo zvakabva zvatopera.

Mitombo yemazuva ano inotarisirwa kutengeswa iri mundau dzakahlamburuka yaamho. Makabati anogara mitombo anotarisirwa kunge akarongeka akachena.

Mazuva ano kwane mapiritsi akasiyana siyana anobvusa hitachiona mukati memwiri yedu ngatiendei teienda kuzvibhedhlera Tobharurwa mitombo totenga mapirizi aya todetsereka.

Mazuwano kwaane mitombo yakasiyana siyana yekupota teidonhodzera mumadziso edu kuitira kuti asanyanya kuomarara izvi zvinobatsira kuti kurwadza kwemaziso kutambire kure nesu.

Mitombo yamazuvaano inobaashanda yamho pakupedza zviyaiyo zvatingadai teisangana nazvo mukurarama kwedu. Imweni yacho inoita zvekumwiwa, imwe yacho yakaita mapirizi.

Mazuwaano kwane mitombo yakasiyana siyana imweni yacho inomwiwa nemvura asi imweni inotoda kuita zvekubairwa ngenaiti yopinda mungazi yotanga pane zviyayiyo.

Mitombo inorwisa zvikosoro yawanda mazuwaano ngatiende kundau dzinotengesa mitombo uezvikosoro tobatsirika asi tisati tagumayo ngatipfure nekwadhokodheya otinyorera mitombo yakanaka.

Mitombo yemazuva ano inosenze yamho pakurwisa zviyayiyo ngatisagara nezviyayiyo mumamizi medu ngatipote teienda kuzvibhehlera toparirwa mitombo ngemadhokodheya toenda kunoitenga.

Mapilizi emazuva ano anoshanda yambo ngekukasika pakupedza zviyayiyo kana marwadzo angadaai eyi shungurudza anhu zvaiva zvekare zvekuswera weitambudzwa ngekurwadziwa.

Maphiritsi akakosha pakupedza chiyaiyo chinenge chanetsa muntu, ngatiende kumhatso dzinotengesa mitombo, totenga mitombo inokodzerana nezviyaiyo zvedu.

Kana mukange meihudha endai kumhatso dzinotengesa mitombo mwopiwa mutombo inopedza kuhudha pamwechete nekudzorera mvura dzinenge dzarasika mumwiri mwenyumwo.

Wadzidzi wemuzvikora zvepamusoro-soro vaakutora magomboti vachimagadziridza kuita mitombo yemazuwa ano ,iyo inozotengeswa mumhatso dziya dzemitombo.

Mbatso dzinotengesa mitombo dzemazuva ano dzinotarisirwa kunge dzakahlamburuka dzine ndau dzakafaranuka makabati anoringedzerwa mitombo anofanira kunge akachena uye achioneka.

Chirwere chino konzerwa ne utunga chaka shata yamho ngenda iyoyo kwane jokoso reku dzivirira chirwere ichi ngatiende ku zvibhedhlera tobaiwa jokoso reku dzivirira hosha ino kodzerwa nge utunga.

Mazuvano mitombo yegosorwa yawanda. Kana meikotsora endai kumhatso dzinotengesa mitombo yamazuvano mutenge mutombo wechikosoro. Pasina kana nguva munenge mapora.

Kana muntu akahuta kwenguva refu, endayi naye kuzvibhedhlera. Achapiwa mvura inoyiswa mutsinga kuitira kudzoreredza mvura inenge yarasika. Izvi zvakakosha mufunge.

Kwane mitombo inopedza gosorwa yaka wanda kana meikotsora rumbai ku mhatso dzino tengesa mitombo motsanangurira ndombi dzino senzamo kuti zviri kuhamba sei iwo vachakupai mutombo wakafanira.

Mazuwa ano kwaane mitombo inoparadza utachiona ngenguwa doko-doko. Endai kumphatso dzinotengesa mutombo kana mwaona kuti amusi kuzwa zvakanaka, munodetsereka pasina nguwa.

Panguwa yebesha mupengo paya, vantu vakazobairwa jokoso rekudzivirira vanthu, kubva kubesha mupengo. Vakawanda vaibhuya zvakasiyana-siyana pamusoro pejokosoro. Vantu vairatidza kuti havasikunyasa kuzwisisa.

Sekuru vangu amuShambarishakwata vane utsanana ukapinda mumhatso yavo yokushambira unoona zviro zveshe zvakarongeka mona imomo, unobva watoona kuti pandasvika pano pane munhu uno utsanana.

Mitombo yemazuwa ano ukaiisa mukanwa mizhinji yacho aiwawi sezvinoita mitombo yekudhaya iya yekuti unomwa wakafinyamisa pachiso ngekushata kunenge kweiita mutombo.

Kana madziso enyu eiswinya akaomarara endai kuchibhehlera dhokodheya uchakubharirai mutombo wekundotenga. Kazhinji kacho muchapiwa mutombo wekupota meidonhedzera mumaziso menyumo.

Zvakakosha kugara pashi semadhodha teironzerana gwinyiso pamusoro pezviro zvakasiyana-siyana. Zvinganetsa mukati mweupenyu mwatinorarama, hazvina kunaka kugara pasi uine zvinokunetsa mumoyo mako usingambuiri amweni.

Kana muntu ane chinetswa chake muno kurudzirwa kugara pasi nemumweni mukuru mwopanda dambudziko renyu mwoonesana mwobatsirana pane kugara wega weitemwa ngemusoro weifunga kuti uno zvihambisa sei.

Anhumwi vantu vezvehutano vaka gwinya yambo vanohamba mumabuya veipota kuseri kwemakomo veibatsira vantu vane zviyayo zvakasiyana-siyana.

Zvaka baa kosha yaamho kuti mupashi reshe, utano wevana vadoodori ukosheswe, izvi zvinodiwa kuitira kuti vararame nguva yakareba nekuti vadiki ndivo ramangwana redu.

Vana vakakosha ndivo remangwana redu nekudaro vantu vanotarisirwa kukoshesa utano hwevana vantu vanofanira kuenda kuzvibhedhlera nevana vadoridori nguwa dzeshe.

Vana vadiki ndiyo nhaka yamangwana. Zvakakosha kuti vana vaende kuchikora veitachita nemufaro, vari pakati pevamwe vavo.

Zvakakosha kuti vana vakaremara nevasina kuremara vapote veiita dhibano veitamba mitambo yakasiyana-siyana vari pamwe kuitira kubvisa rusarura pakati pavo.

Madhokodheya akakosha muupenyu hwedu, nekuti petinoenda kuchibhedhlera vanohloya zviyaiyo zveshe, veitsvanga chikonzero chingaita kuti muntu atambudzike.

Vantu veshe vanogara mu ndaraunda dzine zvirwere zvino pararira neku kashika kubva pa muntu umwe kuenda pane umweni kuenda pane umweni vanokurudzirwa kuti vaende ku zvibhedhlera zviri pasinde ne mizi yavo vobairwa jokoso reku dzivirira zvirwere zvo.

Zvakakosha kuti vezveutano vapote veihamba mumatundu medu umo veibhuya gwinyiso pamusoro pekukosha kwekuti vana mai vagogome nevana vadoridori kuzvibhedhlera kuti vabaiwe majokoso nguwa ichiripo.

Zvakakosha kuti vana vadoridori tipote teirumba navo kuenda kuzvibhedhlera kuti vandohloyiwa namadhokoteya vechionekwa kuti varikukura zvakanaka kana paine dambudziko vobatsirwa.

Vashandi vemumhatso dzinotengeswe mitombo vano tarisirwa kunga vane ruzivo pamusoro pemitombo yakasiyana siyana ino tengeswamo kuitira kuti vakwanise kupa vantu mitombo chaiyo ino enderana nezviyayiyo zvawo.

Vanamai vanotarisirwa kupota veienda nevana vadori-dori kuzvibhedhlera kuitira kuti vahloyiwe kuti vari kukura zvakanaka here pamwechete nekuti havana zviyaiyo.

Kana pakaita munhu anenge ane chiyayiyo chakanyanyisa Madhokodheya nanaMukoti vanomuunganira veimupa rubatsiro rwakafanira kuti abetsereke munhu ona uwowo.

Zvakakosha kuti madhodha nendombi vapote veienda kuzvibhedhlera, veironzerwa gwinyiso pamusoro pekukosha kwekuchengetedza utano pamwe nekuona kuti ndau dzavo dzigare dzakahlamburuka, kuitira kuti zvitenda zvitambire kure navo.

Vashandi vemumhatso dzinotengesa mitombo yamazuvano vanotarisirwa kugara nepakabhariwa mashandiro anoita mitombo yakasiyana siyana inenge iripandavo pavopo .

Vezveutano vanopota veihamba mumabuya veifundisa vanhu pamusoro pekuchengetedza utano nhasi vanga varimedu umo veindodzidzisa veironza gwinyiso pamusoro pekukoshesa utano.

Zvakakosha kuti vezveutano vapote veimbokurukurirana zvine chekuita nebasa ravo zvikuru sei pamusoro pemichina yamazuwano kuitira kuvandudza ruzivo rwavo.

Madhokodheya anoshanda nesimba pakuhloya zviyayiyo kuitira kuti vaone chaipo panenge panedambudziko vopa munhu mitombo yakafanira kuti munhu abetsereke.

Vana mai vasinganzi zvakanaka vanotarisirwa kuhamba veienda kuzvibhedhlera mukoti acavavhunza ivo voronzazve zveshe vachaluhwa mutombo wavanofanura kumwa.

Zvakakosha kuti vakoti vapote veiitavo dhibano dzavo veionesana mahambisirwo angaite basa ravo. Pamwe chete nemashandiro anoite humwe hutekwerede husinga zwisisike.

Nguva zhinji panoitika tsaona mungaa mumugwagwa kana mumugodhi vantu vanopererwa veishaya kuti votangira papi. Zvakakosha kuti vehutano vapote veihamba veifundisa vanhu kuti zvinoitwa maitirwei kana paita tsaona.

Tinotenda vezveutano ngekuhamba kwavari kuita mumabuya mwedumwo veidzidzisa vantu kungwarira utano hwavo pamwe chete nekubatsira vantu vane zviyaiyo zvatora nguvai zveinetsa.

Tichingosvika pazvibhedhlera, chingoro chakauya. Sekuru ndobva vaiswa pachingoropo. Chakakweviwa vopindwa navo muna dhokodheya. Pasina chinguva vanga votohloyiwa chiyaiyo chawo. Takazobva navo vatova kufamba vega.

Kuti dzinza rega-rega ripfuurire mberi zvinotoda kunge pane mwanakadzi. Chiro chakakosha kuti hutano hwevanhukadzi hukosheswe kuitira kudziwirira matenda akasiyana-siyana.

Zvakakosha kudya michero mazuva ose nekuti zvinowaka miviri kuti tinge takagwinya nguva dzose uye zvisava nyore kuti ibatwe ngezviyayoyo zvakasiyana siyana

Chiro chakabai kosha yaamho kuti tipote teiperekedza anyani edu kuzvibhedhlera paanenge eino hloyiwa zviyayiyo zvakasiyana siyana kana vasingazwi zvakanaka tinenge takangomira padivi pavo poo teivasimbisa teivapa tariro.

Vakoti vanohloya zviyaiyo zvevana vadori-dori, vanotarisirwa kunge vaine e zviso zvakanyevenuka, kuitira kuti vana vasatya, pavanenge veihloyiwa, zviyaiyo zvavo.

Madhokodheya anowana nguwa dzawanombotaura pamhepo veizwika ngevantu veshe -veshe pamusoro pezviyaiyo zvakasiyana -siyana pamwechete nenzira dzekurwisa zviyaiyozvo.

Madhokoteya ano pota eyi hamba mumabuya eyibaya vantu majokoso kuitira kungwarirwe zvitenda zvakasiyana siyana zvinga shungurudza vantu munguva yekupisha ino.

Movha dzinotwara watenda dzinohamba newakoti wanoziwa basa rawo, izvi ndakazviona muna kuwamba pandakaenda kuchibhedhlera nasekuru wangu wei rwara ngedenda.

Madhokoteya naanamukoti vanotarisirwa kunge vane ruzivo rwapamusoro runokwanisa kuhloya zviyayiyo veishandisa michina yamazuvano pasina kuita zvekufungidzira.

Zvakakosha kuti vanoseenza mumhatso dzinotengeswa mitombo vaziye mazita emitombo yese pamwechete nekuirongedza zvakanaka kuti zvive nyore pakuzoitengesera vantu.

Zvakakosha kuti antu ano tengesa mitombo mu wanikwe mu ine mitombo ye ana adodori ne vantu vakuru nekuti mazera ose anoitsvaka mitombo kana va rwara.

Mhatso dzinotengesa mitombo dzinofanira kuwanikwa peshe peshe mumabuya medu mo, pamwe chete nemumatunhu akasiyana siyana kuyitira kuti vanhu vanezvitenda zvakasiyana siyana vasahambe mihambo yakareba.

Mbatso dzinotengesa mitombo yamazuwa ano, dzinosisa kunge dzine mhando dzakasiyana-siyana dzemitombo, kuitira vantu vane zviyaiyo vanouya veitsvanga, mitombo yakasiyana-siyana.

Mhatso dzinotengeswa mitombo, dzinotarisirwa kunge dzakahlamburuka, uye ngadziziikanwe kuti imhatso dzinotengesa mitombo, kubudikidza nekunyorwa.

Vashandi vemundau dzinotengeswa mitombo vanotarisirwa kunge vakafunda zvinechekuita nemitombo yakasiyana siyana pamwe chete nemabasa emitombo yacho.

Mhatso dzinotengesa mitombo dzinofanira kuonekwa pese pese uye dzakanyorwa pamimba kuti zvizikanwe kuti panotengeswa mutombo. Izvi zvinobatsira kuti vantu vane zviyayiyo pavanenge vootsvanga mhatsodzo azvizovashupi.

Zvakakosha kuti mitombo yeshe iwanikwe irimwo mumpatso inotengesa mutombo kuitira kuti vantu paanouya nemaphepha akabhariwa ngemadhokodheya vakwanise kutenga mitomboyo.

Mhatso dzinotengesa mitombo dzinotarisirwa kunge dzakashamburuka mitombo yacho yakarongedzwa nemazvo mumakhabati uye mazita anofanira kunge eierengeka zviri nyore.

Michini yemazuva ano inosenzeswa zvakanyanya mumhatso dzinotengesa mitombo kuitira kupota veitsvaka ruzivo pamusoro pemitombo yakasiyana siyana inenge iri mumhatsodzo.

Mhatso dzinotengeswa mitombo yemazuva ano dzinotarisirwa kunge dzichioneka peshe peshe kuitira kurerutsa mimango ingadai yeizofambwa ngevantu vanenge vane zviyayiyo.

Makabati emumhatso dzinotengesa mitombo anotarisirwa kunge akashamburuka akarongedzwa yaamho kuitira kuti veshe vanopindamo veida kutenga mitombo vanofadzwawo meso.

Zvakabakosha yaamho kuti zvibhedhlera zvirisei zvikwangwani zvinoratidza nguva dzavanenge vakavhura pamwechete nenguva dzavanovhara nezvinowanikwapo.

Mazuwaano kwaane mitombo yakasiyana siyana imwe yacho ainzwisisike kuti inoita basa rei asi madhokodheya yese vanoiziva nezvainoshanda nezviyaiyo zvainorapa.

Mbatso dzinotengesa mitombo yamazuwa ano dzakakosha yaampho nekuti dzinobatsira vanthu vane matenda kuti vawane mitombo nenguwa pasina kuhamba zvakanyanya sezvo dzichiwanika pose pose.

Ndombi dzinoshanda mumhatso dzinotengesa mitombo yamazuwa ano dsinotarisirwa kunge dsine zvisonzvakayevenuka uye veikwanisa kurongedza makabatiwo kuti mitombo inge ichioneka zvakanaka.

Mhatso dzinotengesa mitombo, dzinotarisirwa kunge dzakahlamburuka, uye makhabati aka rongedzwa nemazvo. Mazita emitombo eyiwoneka zvirinyore, kuyita kuti nevanowuya veyida kutenga, havazomiri nguva refu muchitora, mutengesi eyitsvanga mutombo.

Mitombo yamazuvano yakasimba chose pakurwisa zviyaiyo zvakasiyana-siyana. Ngatisagare mumamizi kana mwiri yedu isina kubatana ngatirumbe kumadhokodheya votibharira mitombo yakafanira toenda kunoitenga.

Mhatso dzinotengesa mitombo, dzinotarisirwa kunge mitombo yakarongedzwa ngemwazvo, mazita emitombodzo eioneka, kuitira kuti zvive nyore kuvatengesi kutsvanga mitombo inenge yeidiwa ngemurwere.

Zvakakosha kuti mhatso dzinotengesa mitombo yemazuwa ano dzinge dzakazara nemitombo yakasiyana siyana uye vanosenza mukatimwo vange veiziya mazita emitombl yeshe nezvainobatsira.

Zvakabaakosha yaamho kuti mhatso dzinotengesa mitombo yamazuwa ano dzioneke peshe peshe zvikurusei pedo nezvibhedhlera kuitira kuti vatenda vasahamba mimango yakareba veiitsvake mitombo.

Mitombo inorapa zvirwere zvemundani yawanda mazuva ano kana mundani medu musingaiti zvakanaka tinokurudzirwa kuenda kundoona madhokodheya tohloiwa votbharira pasi mitombo yakafanira.

Vana vakakosha yaambo, nekuti ndivo nhaka yedu, nekudaro tinofanira kuvangwarira mazuva eshe ,kuendanavo kuzvibhedleya beyipota beyihloyiwa nemadhogodheya kuti vakure munezvakanaka.

Zvakabayi kosha yaano kuti mhatso dzinotengesa mitombo yemazuva ano dzine dzakanyorwa pamimba kuitira kuti veshe vanezviyayiyo pavanenge veyihamba veitsvake mhatso dzoo vadzione zviri nyore.

Mbatso dzinotengeswa mitombo dzinotarisirwa kuti dzakahlamburuka uye mitombo yakarongedzwa zvakanaka munakabatimwo kuitira kuti nevanouya kotenga vakwanise kuningira Mutombo wakanyorwa.

Zvakakosha kuti vantu vapote veiungana veiita mitambo yakasiyana-siyana, inechekuita nezvehutano. Kuitira kudzidzisa vantu pamusoro pezviyaiyo zvakasiyana-siyana.

Vanamai ,madhodha, nendombi, veeshe vanoda dzidziso pamusoro pekuchengetedza hutano hwavo, kuti vasabatwa ngezviyaiyo.

Zvakakosha kuti vantu veshe vemunharawunda vapote veyibhayiwa nayithi kuitira kudzivirirwa kuchirwere chinenge cheyifamba munharawunda mazuva wona wawo.

Madhodha eshe anokurudzirwa kupota eihambire kuchibhedhlera kuitira kuti apote eihloyewa ngazi kuonekwa kuti hapana denda ringadai reitambudza mumwirimo.

Kana muntaraunda mukaita dambudziko rechirwere chinenge chanetsa, vezveutano vanohamba veibaira vanhu naiti ,pamwe chete nekupa mitombo, kuitira kuti vantu vabetsereke.

Vezveutano vanopota veihamba mumakanyi kana mumadhorobha veinhonga marara kuitira kuchengetedza ndau kuti dzigare dzakachana nekuti ndizvo zvimwe zvinokonzera zvirwere.

Zvakakosha kuti vantu vapote veishamba nyara dzavo pese pavanenge vabuda michimbuzi kana kukwanisa ne vamwe izvi zvinoita kuti utachiwana usavatevera wozo konzeresa zvitenda.

Zvakakosha kuti vezveutano vapote veimbohambira ndombi nemadhodha veikurukura pamusoro pezvingaitwe kuchengetedza utano kuitira kuderedza zvirwere mwatinogara.

Zuro mbuya utano vakaronza mashoko makuru vakati vantu vanofanira kuchengetedza utano kuitira kuti vasabatwe nematenda akasiyana siyana adai kushungurudza.

Vezveutano vanokurudzira vantu kuungana mumakanyi veikurukurirana pamusoro penzira dzingashandiswe pakupedza denda reshuramatongo radai kutambudza vantu.

Zvakakosha kuti vehutano vapote beyihamba mumakanyi medu umo ,beyitidzidzisa pamusoro pezviyayiyo zvakasiyana siyana zvanetsa mazuvaano. Pamwe pacho vanotarisirwa kunge vachitozvihloya vachitipa rubatsiro.

Nyamushi vantu vaunga kuneshibano pamusoro pe zveutano vezveutano vari kuronza gwinyiso pamusoro pekukosha pekuchengetedza utano kuitira kuti matenda atambire kure nemizi yedu.

Dhibano dzine chekuita bezveutano dzinokurudzirwa pasi reshe nekuti ndipo panoungana madhodha veyironzerana gwinyiso pamusoro penzira dzingashandiswa kupedza zviyayiyo zvadai kushupa

Vaimbi vanotarisirwa kupota eihambawo nevantu vezvehutano pavanoita dhibano dzawo kuitira kukwezva vantu vakawanda vauye kuzozwa Masoko anegwinyiso.

Nezuro padhibha pamhiripo, pakaitwa mudhibano. Paibhuiwa pamusoro pekukosha kwekuchengetedza utano. Kwai utano hwakakosha anamai kuti huchengetedzwe kuti tisabatwe ngezviyaiyo zvakasiyana-siyana.

Zvakakosha kuti madhogodheya apote eihamba mumakanyi medu eidzidzisa vantu pamusoro pekukosha kwekuchengetedza utano, ngekuti kuchengetedza utano kunoita kuti tirarame kwenguva yakareba.

Zvakakosha kuti madhokodheya apote eyibhuyira varwere pamusoro pemitombo yemazuwaano yakushandiswa iyo yakasimba kuti vaziye mitombo chaiyo yekuenda kundotenga.

Muna Kuwamba gore rjno wezveutano wakaita dhibano mumutanha mwedumwo. Vaironza gwinyiso pamusoro pedenda ranetsa mwazuwano, denda regomarara. Vakati zvakakosha kuti muntu weshe azvidzivirire kubva kudenda iri.

Peshe peshe panenge paita denda rakashata vezveutano vanohamba mumakanyi medu umo veiisa tende dzavo kuitira kuti vadzidzise vantu pamusoro pezvinenge zvechifanira kuitwa mazuwa ona awawo.

Zvakakosha kuti madzimai ane vana vadori dori vapote veienda nawo kuchibhedhlera kuti vahloiwe nemadhokodheya kuti vazive kuti varikukura zvakanaka apasina matambudziko.

Madzimai anenge anemimba anotarisirwa kudya kudya kunovaka muviri kunoita kuti mwana ari mumimba akure zvakanaka pasina zvinonetsa.

Ndombi dzeshe dzinopota dzeitarisirwa kuti dzifundiswe zvinechekuita nekuchengetedza utano. Kuitira kuti dzikure dzakanaka dzisina matambidziko angazoshungurudza.

Zvakakosha kuti vezveutano vapote veigara pashi. Veiita dhibano dzine chekuita nekuongorora nzira dzingashandiswe kuderedza denda reshura matongo.

Zuro vana mai nendombi dzemunharaunda medu. Vakahinwa mitombo yeku zvidzivirira kubva kugomarara rechibereko radai kunetsa mazuva ano. Tinoda kuvatenda yaamho vezveutano nebasa guru ravari kuita.

Pantombi zana dzakahloyiwa gore rino zvakaonekwa izvo kuti kubva pazera regumi nemashanu kusvika pamakore makumi maviri ndivo vari kuwanikwa vachiita pamuwiri.

Zuro ndizuro vaihamba mumakanyi medumo veironza gwinyiso, zvikazi imimi madhodha nendombi ndimi basi munokwanisa kupedza dambudziko reshuramatongo. Zvikazi mutombo wacho, kuzvibata

Kana muntu anedambudziko remarenje anopiwa dondoro raanofamba naro. Kuitira kuti rimubatsire pakutsika sezvo marenje anenge achirwadza.

Zvakakosha kuti muntu apote eimwa mvura yakawanda nekuti mvura hutano zvikurusei paya muntu paanenge ajuwika anofanira kumwa mvura.

Zvakakosha kupota teyi muka mangwanani ega ega tei rumba kuitira kusimbisa miviri yedu asi tinofanira zve kupota teimwa mvura yakawanda kuitira kuti mwiri igare yaka gwinya yaka bhohloka.

Maizviziya ere kuti mvura mutombo kana mwamhanya paya majuwika mvura yabuda mumiri munokurudzirwa kumwa he mvurayo kana kupota mweizvidira mvura mumwiri mwenyumwo kuitira kutonhodza nyama.

Kurumba, kutwasanudza tsinga dzemunyara nemumarenje zvakakosha kuitira kuti vantu vakure vaine hutano varege kubatwa ngezviyaiyo zvakasiyana-siyana. Vana baba ngatipote tichitwasanudza miviri yedu.

Paongororo yakaitwa nezveutano zvakaronzwa varume veshe vanorumba vakagwinya kudarika vasingarumbi saka varume vese vanokurudzirwa vamuke vorumba.

Madhodha zvakakosha muende kumbatso dziya dzekugwinyisira mwiri kuitira kuti umpire meijuwika meitwasanydza tsinga nemakodo kuitira kuti miti yenyu usabatwa nezviyaiyo zvakasiyana siyana.

Mazuwa ano zvavanyore apasi peshe patinofanire kugogoma teienda kuzvibhehleya pamweni pacho tinokwanise kutaura nemadhokodheya edu panhare mbozha teitozwanana.

Hutekwerede hunoshandiswa muzvibhedhlera hwakawanda zvekuti kana usingaseenzimo haungakwanisi kuziya basa rahunoshandiswa, asi iwo wanamukoti vanongoringanidza zvese veitozviseenzesa.

Mazuwano kwane micheni yakasiyana siyana inoshandiswa pakuhloya zviyayiyo zvingabata vantu. Mimwe micheni inenge ichitarisa kurova kwehana, imwe ichitarisa kushanda kwemoyo zvese zvichivavarira kuponesa muntu.

Mazuva ano madhokodheya vaku kwanisa ku shandisa micheni ya mazuva ano paku hloya zvi yayiyo zva vanenge vei tsvanga izvi zvakuita kuti basa ravo riite nyore.

Zvakakosha kuti vantu vapote veibhuirane nemadhokodheya avo panenge vafungidzira chiyaiyo peshe kuitira kuti vabatsirike.

Mazuva ano zvava nyore kuti kunyangwe uri mumbatso mwako wava kukwanisa kuzvihloya zviyayiyo zvakasiyana siyana weitobhuyirana madhokodheya wako parunhare meito zwanana.

Maizviziya ere kuti mazuva ano makutokwanisa kugara pashi mweipandirana nadhokotera wenyu panharembozha mweitozivisana zvinofanira kuitwa kuti chiyaiyo chipere chinenge chakutambudzai mhai.

Mazuvano kwane micheni yekuti unokwanisa kuzvihloya zviyayiyo zvako urimumhatso mako usati waenda kunoona dhokodheya saka zvakakosha mazuvano kuti micheni yamazuvano iwanikwe pamuzi wega wega .

Mitombo yekudhaya inobatsira chose pakurwisa zviyaiyo. Imweni yakhona tinotoirya semichero kana chikafu, asi tinenge teitodzirapa mwiri yedu kuti tigare takagwinya.

Mitombo yepasichigare yakanikira pakuti aidi muduso asi inopedza zviyaiyo ngekukasika pasina kumbotambudzika.

Zvakakosha kuchengetedza mitombo yekudhaya mumakanyi medu nekuti rimwe zuwa mitombo iyi inotibetsera takavarairwa mukupedza zviyaiyo.

Zvirwere zvakasiyana siyana zvotambudza vantu mazuvano zvimwe zvacho zvakuda mitombo yekudhaya kuitira kuti zvipere zvisarambe zveitambudza vantu.

Mitombo yekudhaya yakabai kosha yamho mukuhina zviyayiyo zvaka siyana siyana zvinga shungurudza vanhu vepasi rino tinofanira kupota teisima mitombo yakadaroi kuitira ku batsereka.

Mitombo yekudhaya ndiyo inoraramisa vantu vakawanda mumakanyi medu. Vazhinji vanozoenda kuchibhehlera kana vakundikana pakushandisa mitombo yekudhaya.

Zvakakosha kuti tirime mitombo yekudhaya mumakanyi medu izvi zvinotibatsira kurapa zviyaiyo zvakasiyana siyana mitombo yekudhaya airapi vantu badzi asi kunyangwe nezvipfuyo zvatinochengeta mumamizi medu umo.

Mbuya vangu vanoda mutombo yekudhaya nezuro vakauya nezvinga yemutombo yepasichigare vakati muzukuru mutombo iyi inoda kuchengetedzwa nekuti yakakosha.

Mitombo yekudhaya inoda kuchengetedzwa nekuti inobakisha yambo inorapa vantu pasina kubvisa muduso asi pachena chena pasina chinonetsa.

Taito vhima tsuro nasekuru wangu ndopandakati cheu kuseri kwebuwe ndikaona kune mutombo wandanga ndichitsvanga kwenguwa refu ndakafara zvisingaiti akiti woye ndikatora mutombo ndikaise muhombe ndikati mashakani aya akuraramisa mhuri yangu.

Imi arumbwanemwi. Kuti murarame nguwa refu potai meikuma mashakani emitombo yamunoziya yemumashangomo. Motsonda -tsonda moisa mumvura momwa nemhuri dzenyu.

Mitombo yemishango iri hemitombo yekudhara yaishandiswa kubva pasi chigare kudzinga mamhepo pamwe chete nekupedza zviyaiyo zvakasiyana-siyana zvingadai zveitambudza vantu.

Ndombi iya yekundiramba ichiti handiroorwi ngen'anga ndakaiona nezuro yakagukuchira magomboti yeienda pamhatso payo. Zvikazi ndarwara, handina mare yekuenda kuchibhedhlera.

Pendakapota kusheri kwemba ndeide kurasha mvura ndakabva ndaita mahwekwe nemutombo wekudhaya wandaka nga ndane nguwa ndechitsvaga moyo wangu wakafara imi ndakabva ndaziya kuti zviyayiyo zveshe zvanga zvanetsa vana vangu zvakuzopera.

Ini hangu mitombo yekudhaya ndinoda ngekuti haudusi kana peni. Kutora kapadza vopinda musango kwakutochera mutombo vako. Kana anyari mashakanivo vokuma votoenda kumba votobatsirika chiyaiyo chopera.

Gavakava ndinorida maningi . Ndinorida ngendaa yekuti rinoseenzeswa kugadzira mitombo yakasiyana siyana pamwechete nemafuta chaiwo ekudzora.

Mitombo yeku dhaya yakabai naka yamho asi kuti tichengetedze ruzivo rwemitombo yekudhaya zvaitoda kuti zvinyorwewo muma bhuku kuitira kuti vandu vazo verenga.

Ndimu ndiwo umwe we mitombo yava kushandiswa ne vantu paku pedza chikosoro. Kana ukarya ndimu chikosoro achitori nguva chingenge chapera.

Mitombo yemazuva ano yakabanaka yambo imwe yacho unotomwa nemvura inopisa weitofunga kuti uri kumwa kumwe kumwa kunonaka asi unenge weitozvirapa

Museyamwa!!mwaizviziya ere kuti gendhlani mutombo mukuru? Ini ndakaririma gore rapera, vanthu vaiuya veiritsvanga mumakanyi medu umo tikavatengesera, hino vakuramba veindouya.

Vadzidzi vemuzvikora zvepadera varikupota veitora magomboti veimatswa mumaturi kugadzira mitombo yemazuva ano vozoivharira mumapakati akanaka. Ungazoiziya here muzukuru.

Kune magomboti akawanda anobatsira pakunyevenutsa pfungwa. Chinondodiwa kuziya mitombo yacho basi. Wotora mashakani kwaakutotsenga, unozwa pfungwa dzireruka.

Zvemunoriona rakadarozvo gavakava, rakakosha maningi muupenyu hwedu. Mazuwa ano vaakuritora veigadzira mitombo yakasiyana siyana kusanganisa nemafuta chaiwo ekuzora.

Vezveutano vari kuhamba mumakanyi medumo veironzera vanhu gwinyiso pamusoro pekurima gavakava, nekuti gavakava ndicho chimwe chinhu chichararamisa vanhu ngekuti zvawanda zvinhu zvave kugadzirwa kubva mugavakava.

Pamitombo yese yekudhaya, gavakava ndiro riri pamusoro pakushandiswa kugadzira mitombo yamazuvano. Ririkutorwa richinadzurudzwa kugadzira zviro zvakasiyana-siyana, zvimwe zvakanaka.

Madhodha nhai hino maiziya ere kuti mitombo yekudhaya iya yakunasurudzwa yeitengeswa mazuwano pamusika ukaenda mwaMutare pamusika wehuku paya unoiona yakazara yeitengeswa.

Vari kuhamba mumakanyi mwedumwo veitora mitombo yekudhaya veitsondatsonda kugadzira mitombo yamazuano voisa mumagaba vonyora zvakanaka votengesa mumhatso dzavo dzemutombo nemafuta.

Mitombo yekudhaya inobatsira chose pakupedza zviyayiyo, zvimwe zvezviyayiyo izvi hazvisi kupera nemitombo yemazuwaano, madhokodheya chaiwo okurudzira vantu kuti vapote veyi shandisa mitombo yavo yekudhaya.

Mitombo yekudhaya yakakosha yaamho pakupedza zviyaiyo zvakasiyana-siyana zvingadai kutambudza vantu pasi pano. Zvakakosha kuti tipote teichengetedza mitombo yekudhayayo.

Mazuvano vari kuhamba muma kanyi medumo vei tora mitombo ye pasi chigare iya vei tsonda veisa muma gaba nemuma bhedhlera kuitira kugadzira mitombo ino tarisika.

Mitombo yakudhaya yakabakosha yaamho pakurwisa zviyaiyo zvakasiyana-siyana. Zvadai kutekeshera pasi reshe vantu veshe vanokurudzirwa kupota veimwa kana kurya mitombo yakudhaya kamwe chete pamwedzi.

Mitombo yakudhaya yakanaka maningi pakukurumidza kupedza zviyaiyo zvingadai zveinetsa mumwirimwo. Ngatipote teisima mitombo iyi muma mizi medumo.

Yakawanda mitombo yekudhaya irimwo mumashangomwo imwe yacho tinoirwa kunge muriwo imwe yakona tinoizora asi zvese zvinenge zveitotibatsira pautano hwedu.

Mitombo yekudhaya yakabakosha yamho mukupedza zviyaiyo zvakasiyana siyana imwe yacho kunotora midzi yotswiwa, yoomeswa, yokuyiwa kana kutora mashizha oomeswa zvakare okuyiwa.

Mitombo yekudhaya inoita zvaka siyana siyana pakurwisa zviyayiyo zvingadai zveyi shupa mu mwiri mwedu zvakakosha kuti tipote teyi tora ma gomboti atino ziya to detsereka.

Maizviziya ere kuti mazuwaano , kwaane mamwe matenda, asingarapwi ngemitombo yamazuwa ano, asi zvinotoda mitombo yekudhaya iya nekuti yanga yakasimba pakurwisa zviyaiyo.

Ini ndanga ndisingazivi kuti imwe muchero yatinosima pambatso pedu mutombo muchero yakaita kunge papaya inorape zviyaiyo zvakasiyana siyana muupenyu hwedu.

Zvakakosha kuti tipote teisima mitombo yekudhaya mumakanyi medumo kuitira kuti isapera ngekuti magwasha akawanda arikuparadzwa eipiswa ngemoto.

Mitombo yekudhaya yakabakosha yambo mukupedza zviyaiyo pamwechete nekurwisa zviyaiyo zvingadai zveinetsa vantu.

Gava kava mutombo mukuru unoshandiswa kurapa zvirwere zveganda rinorapa zveshe zvekuti mudumbu munopedzisira Mari mboryo.

Kukura kweshe kwaakaita, takanga tisingaendi kuchibhedhlera nguwa zhinji. Taishandisa magomboti iwayo, ndiwo akatiraramisa. Baba vaindotora magombotiwo, votswa muduri, taakutomwa.

Maizviziya here kuti mimwe michero yatinayo mumakanyi medumo mitombo. Mimwe michero yakakosha yaamho pakuchengetedza utano hwedu. Ngatipotewo teisimawo michero mumamwizi mwedumwo.

Mitombo yekudhaya yakanakira pakuti, imweni yacho unopota uchiibika semuriwo wotorhya weinakirwa apa weitorapwa zvakare.

Zvirwere zvizhinji zvatinohambira kuchibhedhlera zvimwe zvakhona zvinogona kutopera tisina kuenda kuchibhedhlera kana tikakwanisa kushandisa magomboti zvakanaka .

Mbuya vangu vaitora mashakani pamwechete ne makwati emimbuti yakasiyanasiyana mumashango voiyanika pazuwa kana yaoma vokuya paguyo voisa mudende ravo vopota veirapa vantu.

Ndinogara ndivaronzera kuti magomboti anopedza zviyayiyo zvakasiyana siyana asi havakurutani na?vanoramba beyimhanya kuzvibhedlera vasinga zivi kuti zvimwe zviyayiyo zvinotopedzwa ngemitombo yavasiya kumbatso.

Mitombo yekudhaya, ino pedza zviyaiyo zvaka siyana siyana pasina kuenda kuchibhedhlera. Zvaka kosha kuti muma kanyi medumo, pasinde nemhatso tirime mitombo yekudhaya.

Pane miriwo yatakakura teirya mumakanyi mwedumo tisingatoziyii kuti mitombo yaitotirapa kukura takamhoryoroka kudai ndiyo miriwo yatairya tisingazii kuti tiri kutorya magomboti ari kutirapa.

Gendlani kana kuti gavakava, mutombo mukuru. Rinorapa zvirwere zvehuku. Rinorapa zvirwere zvevantu. Nezuro ndakarimwa, gendlani ndikazwe mudumbu mangu kuti hwee.

Sekuru vangu vaisima miti yakasiyana siyana pamuzi pavo. Hino pakazohamba vantu vezveutano, vakati sekuru ndimi makasima mitombo yakawanda kudai. Chakaa chishamiso ngekuti sekuru vanga vasingatoziiwo kuti varikusima mitombo.

Vemakere vanokurudzirwa kuti vapote veironzera vantu pamusoro pekukosha kwemitombo yekudyaya kuitira kuti vantu vazive kuti mitombo yekudya haisi chivi asi yakanaka uye yakakosha pakutoyishandisa mundaramo dzedu.

Kudya kwakafanana nemagaka kunokurudzirwa kuitira kuchengetedza utano hwedu kuti hugare huri pandau tirege kubatwa ngezviyaiyo zvakasiyana -siyana zvinoteera vantu vasingadyi michero.

Zvandakaona sekuru vangu veisvika vane mashakani muhomwe ndakafa ngekusheka na asi ndakatozona pavapaya kuti sekuru vanga vauya nemushonga wechikosoro pasina nguva chikosoro changa chatopera.

Ndakamuona eikwira ndege nemagomboti ake ndikati uyu ndiye munhu anoziya kuchengetedza utano zvakakosha kugara teimwa magomboti mazuwa eshe kuitira kuchengetedza utano.

Magomboti akatiraramisa panguwa iya yebesha mupengo waingovhuna wokwatisa pamoto kwakutonatira vantu vakararama zvakaoma kudaro panguwa iyoyo.

Mwanangu kana muntu arumwa ngenyoka unotora mashakani emuti uri kuseri kwemhatso yangu iya wotswanya tswanya wozorera apapo panenge parumwa mazino enyoka achabva adonha.